Mpivarotra kojakoja maro isankarazany. Ny entany moa dia anaty sobika. Ao anatin'izany ireny boky, boky kely lokolokoin'ny ankizy ireny, ny koveta, fitoeran-tsavony sy karazany maro hafa koa.